Maallaqa harkaa jechuun maallaqa kaashii isaa harkaan qabannee jechuudha. Fakkeenyaaf wanta tokko bituuf qarshii isaa battaluma sanatti kaffallee akka wanta sana bitnu kan nu dandeessisudha.

Meeshaalee manaa yommuu binnu, yoo meeshaan sun erga bitannee yoo ilaallu waanta gaarii hin taane yookiin immoo waanta badii irratti yoo ilaalle yeroo murtaa'e tokko keessatti deebisuu dandeenya.